Een meeshan waxaa iiga muuqdo geed oosh een oo sharaxad eh oolasharxay oo gacan ku samays ah kawadaa een caleemo fara badan uu leyahay oo cagaaran eh sidoo kle midabka geedka waa baroon